ana mannakki yakkiro hiissaano hine xa'mine akkiro togoho togohodhiwaan iyineenna togoo togodhiwaano yakkiro kuyikki ga'rinniiti yite xa'mite kultannneeti kayinninna qaaquuludhi bakkantannori neemmori baaluh kilomnti worikkite kaeentinni akkantanno riikkasiissa ya

h keeraanjimma agartanno kirbabaehomammoote hehakkini hinkonsa cilti danaba'e ka'eentinni hinkonsa keera metukki heedha daafire hinkoote keeraanjimma agara la a darga uyeella'ne ka'neentinni hinko agaranna mitiinsaari duuchaholn

jaaraatiineennoho minamasi seenoho ingittoonni seenoho wo'ma yannanni biiifinse kannu quulleensine daanno manno fayyimma safirane ka'neentinni biihifinse injeessine worroonni bayichooti yaate

mmmine loossara alba balarxe kaenti lowo jifosa asiissanno yaate fayimmate mine loossannori rosono rossaayanna lowojjifujifante ka'eti rossannoo yaati hegemma nounsa manna gargaarate dandoonoonsa ogiimmanoonsa manna dhibbunni gesate dandoonoonsanne ka'neenti niiemo

hoi gorowaadhaa gummoro medaanna nayaikkiro hinkote fayyi magarahamimma akkiro maya gawajjo daggannonke nomma akkiro ubbiti gawajco hinkoonke bobbo qante ba'anno ati hingonke bobbo qante akkiro biinfillinkeno ba anno akkiisa inna biinfillinke ba'ya ikkirono hakkiisa inna sagale corxineemmanna dandoo deedha

hmate loosaasininannihu maasote barra fultaaweete gosonsa gummu'lita bara xaareessininna fulxayati daggaomahu ogeeyye kitinoonni daafira uutinanni irkissinanni yiteenna eee irkinseemma dekainti xaarte fulteemmannootaate

qarqar kkoe biifisannoho anna anna dagoomoho yaati dagoomo baalunku gamba yee kaennhkkoe qarqara biihise siyikki kaentinni huwanyooti eenna hakkuhira dagi kaentinni gobbaidi mannino ikko olluu mannino kassi yee kaentinni ofolle caa'lanno doogo kalanqanni hayyooti yaati

ijaaralu minnanni yannara ijaaru kuni baalankumanna tolinoa ikkasiissannati baalu widaano mannakku ijaarinni horonna horonsi're kaeentinne moonsa dandaannoo geda hissinanni darga ikkasiissannonsanna baalunkura mulino anna malinoa ikkasiissa yaate

hlaakki co'isi ollaakki maxari biifisi'ri doogo seekki qaikki seekkite kaeentinni fayyimmate uurrinjhira loosanno mannooti daqe ka'eentinni mancho akkuyira amoalehuttahh hedonna hattoe gar rosiissanni rosichohuti he

arqaru keeraanchimma gara co'inata gara reyona gargao mulee diranno cibbaahono roore yanno weleellaadikkani cami lelladikk dhibbwono bidaafira karqaraanci iis seefy hu'mantenn darga hulenna hasiissaya

sidhannokkiri bacumannootino yaati fayyimmansa horonsiikkinni garunni horonsiwikkinni fayyimmatu duunne oronsi'ne agara habbinori bacumannootino yaati wi daafira lowo gawaacho aana ubbanni leelxannotaafira fayyimmatu duunne garunni bikkisi horonsi'rasi

mitu mitu qaaqquuli danotenni diwantannoreedhanno yaate ampiyoki gari dhiwanto ekkiro rahotenni ma simeekkino insara irko hsite ka'entinni dottorohotu no rakkirakki muddanti ka'entinni qaaqquulle ku'li daa ikki daafira irko aaxi dandoonoonsari harunsa hasiissannoonsa yaanni

baal kunni hado hajo lae kaeentinni daggoo mu yannaansa e sowtensaee qaentinni kunni dhibbu daafira loo owaanxa fi'rate mootummaa woy mootumma ikkidinokki diwiinni mixo fushshe qaentinni koneetta sino nasiisseetannota fasiissameha

harissanno yannarano hiixa babbaddi adino sircho babbaddi ayadde babbaddukkinni koli dikkeho kuni holu manni kunnira aadasiissa owaante yixu kkinni manna dayino manna dayino gayinnashte ka'entini hariissannore yitinna owaante uutanno irkootann

hte pooliiso giddo umeedo l'nu mayakkiro qarqaru teeraanchimma co'eessateh agarati yaati qarqaru teeraa'mohoogiro qarqaru co'iima ikka hoogiro lowo gawaajjo afaantanno daafira baalu gumanni qeechasi fulate qarqaru aana daggaadano garga rasiissane

himmate minimoosaasini yetiinannidi ufonsa biiffeoori daga insanni gargarate wolaphookini wolaphite futte danchu rosiinsanni gumapite horenna fille ka'neentini dagate wiinni bande hegenno noonsareetini ka'neentinni worreenna loossaane

hara taraawaannio dhimooi taraawa yaatenni mulla gede hawa gadhe hassatenni baalu manni leqecci ee kainti reyotinni danoxo waano daafira ayimaancino kuwe taraawaa dhibbigtase umunsa sayisee yannaansa sayisee kayintinni dagooma hainino cu'mishiishi hasiissane

xagicho konne mayinni loonsanni itammitee dakkiro xaqicho konne loonsanni babbaxxihu muro gamba assineexi yaate layishshoha mittu xagicho loonsara alba muro gamba sile nxagichi maa hursanno maa hasiisanne ka'neenni wolurichi aana loonsanni yaate mitoricho yemaieyo ikko babbaxxihorichi aana qanse ka'neentinno

hmishinshanni yanara no hedo amfoonnita fayyimma huntannota fayyimma bakkaltanno hedo fayyimmatinnitinitinni huntannotinni bakkaltannonene ka'neentinni kulle cuisinenta goomu keera manno gede assinanni hayyu fayyimmote pooliseetin

haaniraanchimma rosichira mootummanna lowo rosicho hasiissannonsa yaai baabiru baalungu soodo sootto hakironni mootummanno lowo rosichi haasiissanno korkaatuno mannu baalungu konne rosicha dhe kaentineda cuu'mishinchakiro qarqaransa agari biifisi're seekkire hee'rannoha yoodihaati

bukkimiraancimma dagawooma hedo cu'mishinsha hogakkiro dagawomu lawahshinllashshiakkiro qarqaru batto meilna buhiakki hakkiro lowo gawaacho aanansa kalaqantanno daafira noorinkanni dagaomma wo'mante anhedo cu'mishishanna kula egensiisa hasiissayyaate

harucaara minnanni anara qorophotenni minna anfi gede ka'meentinni anfi saatira minnanna ikkikkinni minaamannino minnaya dargino co'yima ikkinoha minnaya uduunnichino injinoha mina tasiisannoh ikkeenna hakkunnira minnaakkiro fayyimmatuha

ite ikkite ka'enti rosse difulteworeeti uy mitto dilo uye onta ganni woy lamisase barra rosse kaentinni ronsu moxogo ikkinni mote kaentina giihi taare dikkiteworeetina kayinnilla yannansa uute rosu daafira darga uute ka'endi rossinore fayyimmade ogeeyyeeti yinanni aati

manni mulla gede hasseelaa tenne hinkosi hinkosi la anno meete hedotenni mulla gede shota gede assela e heerennaho edeweelsho ka'intinni hinkosi qantannonna daantanno yannara sagale tote hanjooggaasi yannara gaabbaati heedhannonaki daafira baalunku ballaxo te inqo agano

udduneti yinanihu fayyima unayira hooronsinani udduneti yaate dagate fayyima uyinani yine kane woyi dare xaagisate kanetinni hakini sa'aneno babbaxewo xagicho uuyinani yanara marfeo qansani agarani